xaalis par exeemple bu fekkee ne tey jii moom yombal diggante Fapal ak DER war naa mël a nekk dakoy def yombal de diggante Fapal ak ADPME bu mënee nekk daf koy daf koy def <smacks lips> <hesitation> diggante Fapal ak <hesitation> 3FPT su fekkee war naa mën a nekk daf koy et cetera maamaam <noise> loolu dafa nekk loo xam ne nii ay mbir yoo xam ne nii projet bi daf koy <smacks lips> daf koy daf koy def ngir xool naka la jigéen ñi mën a gën a bénéficié woo ci li xam ne mooy lépp loo xam ne nii mooy service financier wala non financier boo xam ne nii dana tax ñoom seen yëngu-yëngu mën a mën a gën a mën a gën a yëngu xëy na li ma ci gën a dolli rek mooy que ne ci wàllu boobu mooy que ne <noise> <hesitation> tey jii waxoon nañu ko bee paase ne ku dafa am ñett mbir yoo xam ne nii <hesitation> dafa am solo te beneen bi ci des ñëpp duñu ay entrepreneur loolu ñëpp nañu ko mën nañu ko xam buñu nee ñëpp duénu entrepreneur nag xëy na nga am bëgg-bëgg pour mën a jël bor ndax am na bor yoo xam ne nii pour faj aajo la am bor yoo xam ne pour ligéey la am bor yoo xam ne nii xëy na pour def leneen la waaye boo jëlee bor pour ligéey <hesitation> rek waay danga caa war a danga caa war a ligéey moo tax mu am solo si biir formation naénu ci def éducation financière <noise> mu am ay modules yu am solo yu énu lay yu ñu lay defal modules yoo xam ne nii dafay jëm ci wàllu leb kan ngay leb di jëm ci wàllu services financiers yi maanaam ci boo demee ci banque yi yenn saa service lay lay joxe <hesitation> di jëm ci wàllu <hesitation> naka lañuy fexee ba naka lañuy négocié naka lañuy fexee ba def li ñu tuddee am ay objectif financier maanaam yow bala ngay dugg ci bor wala boog bala ngay def daal ab yëngu war ngaa am ay ay mbébéd yu am solo man de bëgg naa def lii nangam laa ci bëgg a am nangam laa jaar fu ne laa nii laay jaar nii laa koy nii laa koy defee <noise> mu leer sa bopp <smacks lips> comme li ma wax itam sànq wax na ko mu am solo <inhales> muy bala nga am business plan waaye bala ngay am business plan lan mooy économique modèle économique mooy yow war ngaa xam nan ngay def pour am koom fan ngay jaar pour am koom <noise> naka ngay def pour jaay naka ngay def pour say clients mën a toog naka ngay def ba xam sa njëg njëgu li ngay li ngay def naka ngay def ba li boo ko defee ba pare la ñaata nga ciy am modèle économique boobu danga koo war a mën boo ko amul dangay am jafe-jafe dangay am jafe-jafe boo àggee ca <hesitation> ndax doo mën a maitrisé sa business plan li jëm ci wàllu par exemple comme ni nga ko waxee laaj itam ci borom ñiy <hesitation> jaay caaf foofu la ñun wax dëgg yàlla suñu <hesitation> suénu mutuel bi foofu la amoon différence <noise> ak yeneen yi

yoo xam ne ay du jar tout produits <hesitation> ay TPE maanaam <hesitation> nu énu koy waxati <coughs> <hesitation> <coughs> TPE maanaam benn genre produit yoo xam ne nii financier boo xam ne nii yow mën nga cee mën nga cee leb te bés bu yàlla sakk nga mën a am loo rënk am boo xam ne nii <hesitation> pour marché la ñiy jaay ci marché yi <hesitation> mooy produit yoo xam ne nii yow mi xam ne yow jaay ci marché yi mën nga caa leb bu bu bu weer bi deewee nga dem fay jëlaat et cetera wxam ne yooyu yëpp dafay adapté wu ak sa cycle de <noise> sa cycle de production maanaam <hesitation> yoon bi ngay jaar pour meññal li nga bëgg a li nga bëgg a meññal léegi nag loolu lépp nag bu fekkee am na produits financier yi tey comme ni Fatou Seye waxee bu fekkee ne mutuel bi xam ne mooy joxe xaalis li muy jox ye <hesitation> méngoowul ak yow li ngay def soo jëlee xaalis bi itam dangay am dangay am jafe-jafe

maanaam li ény wax plaidoyer naka lay fexee ba <hesitation> ñiy yëngu ci wàllu koom ci seen <hesitation> politique de <hesitation> de crédit naka lañuy fexee ba li ñuy def mën a méngoo ak <smacks lips> mën a méngoog <hesitation> li xam ne mooy suñu bëgg-bëgg loolu nag kenn déggu ko ci ñun Fatou Seye wax na ko ñun ñoo nekk ci con conseil de crédit yi ñun ñoo nekk kon ñun ñoo war a definir politique de crédit ak <noise> adminstrateurs yi ñun ndax ñoo koy nangu kon nag war nañuy seet li xam ne nii méngoo na ak ñun baax na ci ñun ñu def ko te bañ a topp rek aussi itam <hesitation> sama gars yi ndax aussi itam <hesitation> xaalis neex na trop waaye itam fexe ba li nga ne nii taux 18 kenn du ko kenn du ko kenn du ko génne ndax ñun dañu am nañu ci expérience boo xam ne nii dañoo ñëw di wax ak waa ji <hesitation> institution bi bi ñu xoolee <noise> taux li ñu tuddee taux effectif global maanaam bor bi la ca boo jëlee la ngay garantir la ngay la ngay joxe <hesitation> ci caution <hesitation> la ngay <hesitation> interet bor ba <hesitation> loolu lépp bañu ko xaymaa ak yeneen yi ci ak commission yaag yëpp bañu ko xaymaa bañu xoolee bor ba ëpp na 24 pour cent ëpp na 24 pour cent te loolu tey jii jigéen ñu bare xamuñu ko kon dañoo war a xam nan la ñuy fixé <noise> <hesitation> taux effectif nan la koy xamee doog a xam nag taux d' interet bi buénu xamee taux d' interet bi énaata la xam ñaata lañuy <hesitation> joxe laytaay xam ñaata lañuy garanti xam ñaata mooy commission yi assurances yi mu ko wax comme ni nga ko waxee assurances yeeg yu demee noonu yooyu yëpp danga koo war a xam xayma ko dugal ko ci bor beneen bi ci des mooy lu bari daénu koy jël bor di <hesitation> ngay ñu lay jox ay rendez vous ngay dem ak a ñëw ngay paas di ñëw di jënd ndox di jënd añ loolu lépp dafay dugg ci biir bor bi
te ñaare ñu bari ñiy suux looloo leen di effectivement
looloo leen di suuxal kon loolu lépp ko si itam nit ñi dañu koo war a dañu koo war a <hesitation> bàyyi xel ci biir ligéey bi
<blows air> am na solo may fàttali mbokk yi que ne <hesitation> ci projet tekki jigéen <hesitation> United purpose ak <hesitation> United purpose ci projet tekki jigéen di émission yi nga xam ne USAID moo ko financé <inhales> waaye nag ci jàppaleg <hesitation> Jokalante ak Fapal bi <inhales> mooy waral alxemes bu jot ngeen am ko fii ci Louga FM RTS ànd ceeg Amady Ba ak Ibrahima ak <noise> ay invités <noise> wam <hesitation> léegi nag émission bi daanaka xaaj na wala weesu na xaaj bi sax <inhales> mën nañu ubbi téléphone bi ci 33 967 43 00 <breath> ñi nga xam ne ñu ngi déglu bëgg leerlu wala bëgg participé mën nañu woote ci numéro boobu <noise> 33 <breath> 967 43 00su ko defee rek <breath> dañuy wéyandoo ak <hesitation> soxna Fatou Seye Ndiaye ci li nga xam moom mooy <hesitation> waxtaan wi <breath> ndax dégg nañu Ibrahima <hesitation> daanaka lu bari lu leen luy suuxloo jigéen ñi boog moom <hesitation> junj na ko <hesitation> ci yi nga xamante ne <hesitation> duñ jigéen ñi dinañ ko faral di ko def te duñu koy calculé waale ci bor bi
waaw boo déggee sànq neenaa la ci sama biir wax néew interet <noise> taxul sa bor gën a baax bor dafa am ay coût yoo xam ne éna ngi nekk si biir lépp loolu nag yow mi nga xam ne yaay wuti bor loolu il faut nga càmbar ko ba xam ko soogay def ko li ma leen di wax naan la buñu la indilee contrat ne la demal signé bu fekkee ne jàngoo sax jéem a jël fo léegi sax yomb na ku la jox contrat nga jël sa tépéphone foto ko <noise> ne ko xaaral ba ëllëg nga jël si waat door a signé bu nanguwul <noise> nga yóbbu ko sax mën nga kaa signé foto boo demee nga xool li nekk si biir ndax <hesitation> mën ngaa dem dem ci énaari mutuels kii ne la interet bi lii la 2 pour cent la kii naan la 1,5 pour cent la par mois te fekk na <noise> boo demee la ca biir bor ba la mu lamboo ci biir bor ba
borom 2 pour cent ba dakoy daal di tane
waaw dakoy tane <laughs> moo tax ñu ne la bor bay dugg mutuel booy dugg bala ngaa dem bul xool kii a nekk sama gox bul xool lenn mutuel mën naa nekk ci biir zone bi sax nga dëkk sa zone ba mooy gën a metile kële sori la wante dangay xool ba ci paas yi ni ko Ibrahima waxee rendez vous yi ñu lay jox ngay dem ak a dikk téléphone yi ngay woote yooyu yëpp danga koy calculé waale ba xam lan lay jar loolu nag moo tax taxawaayu Fapal gën a am solo foofu ndax loolu yëpp jigéen ñi xam nañu ne <noise> Louga moom dëkku daara alxuraan la bari ay jigéen yi ñoo xam ne surtout monde rural bi bari na ñoo xam ne mag ñi fi nekkoon ñu ci bari jànguñu woon alxuraan laénu daan jàng toog loolu nag il faut dañu koy càmbar bu fekkee ne <noise> yaa ngi jël bor fexeel ba loolu lépp nga càmbar ko ba xam loolu lan la foofu la Fapal taxawaayam gën a baxee ci jigéen ñi te boo xoolee Fapal sax pour bayal jigéen éni dafa am benn kuréel boo xam ne jigéen ñi dañu leen faa beral foofu pour penc moo xam ne <noise> jigéen ña daénu fay toog di fa waxtaane seen mbir su ko defee foofu ci la jigéen éni gën di waxtaane Fapal dafa ber kuréel googu <smacks lips> moo tax jigéen éni ci boppam li ñu leen di sensibilisé toujours banque bu ngeen dem di lebi xam leen na ngeen fexe ba la ngeen a jël bor na ngeen gëstu <noise> interet ba na ngeen gëstu laytaayu bor na ngeen <hesitation> garanti yi ñu leen di laaj yooyu yëpp na ngeen ko gëstu di xool coût yi nga xam ne moom laénu ci dugal muy assurances yeeg yëpp <noise> dee leen ko xool ak frais de dossiers ak yooyu yëpp dee leen ko xool di def analyse di ko xool bala ngeen a tëp tëp rek ñu ne banque rek ngeen dem ca mutuel te xamu leen lum lambool ndax loolu lu ci bari dañ koy xeeb yu ndaw ndawaan yooyu ñu naan la 1 pour cent lii 2 pour cent lee kii nga koy xeeb bés booy fay nag
am na ci ñoo xam ne bala ñoo xam loola ñu dem bay fay ñu dikk indi sa xaalis rek ñu ne la des na nangam

càmbar ko ba xam la ca biir lépp ba bu ëllëgee ka lay lebal bor ba bés bu mu la koy jox nga ne ko kañ laay jël si kañ laay fay si li may indi bu subaa ñaata lay doon bu la ko waxee boo xoolee bu uuteeg la mu la waxoon nga ne ko xaaral boobu xaalis duma ko mën a gum a jël bu fekkente ne dem nga ba càmbar yooyu yëpp xool coûts yi nga ci def ak paas yeeg <noise> transport yeeg yëpp yi yooyu yëpp <noise> boo ko doon jël tey nga xool li ci li ci aju ci bor bi lépp ndax bor bi du problème interet bi du problème <noise> wante dafa am gars yi loo xam ne dañu koy dëxañ ci biir <noise> foofu la problème bi nekkee loolu nag dañuy wax jigéen ñi pour ñu saytu ko bu baax
waxuma nga wax sax benn benn benn kuréel benn mutuel waaye yi ngay xam ne moom ngay junj nii yi ñuy dëxëñ ci biir yoo xam ne ba ci biir day faral di gaañ jigéen ñi ndax mën nga ñu ci jox ay quelques exemples
xam nga tey dangay dangay gis jigéen joo xam ne dangay dem jëli bor <noise> <smacks lips> soo jëlee bor bi ñu ne la frais de dossier frais de an <hesitation> analyse bi su ko defee boo paree ñu ne la assurance yooyu yëpp ñu wax la ko ba ca pénélité ba yooyu yëpp nga calculé ko mais xam nga jigéen ñi yooyu yëpp du ci bokk ay frais de dossiers ak ay assurances ak yooyu yëpp duñu ko calculé waale
ok
lebal nga ñu junni booy delloo si na nga delloo <noise> si junni ak téeméer wala na nga delloo si junni ak juróom fukk xam nga assurance yaag frais de dossier yaag ak yooyu nekk ak laytaay yaag léeg-léeg nga gis banque boo xam ne danaan la bu ñaari weer yu nekk danga joxe danañ ci danañ la dagg tant ci sa compte nga dem jëli sa xaalis boo fa amoon 100000F sa rënk nga dikk di ko jël si boo dikkee doo fa fekkaat 100000F ya boo moytuwul sax léeg-léeg nga dem ca banque boo xam ne daénu lay toppaat bor loolu moo tax ñu naan jigéen ñi dee leen saytu di xool banques yi ñun itam lépp lu ñu ci mën a def ñun Fapal ba xo ba saytu loola itam dañu koy saytuwaale <noise> denc yi daal dinaénu la dinañ fexe ba jigéen ji nga jàppale ko ci activité am bi muy def bu fekkente ne laaj na business plan ñu defal ko business plan booy lebee itam jigéen éni li leen di faral di dal dama naan leen ñëpp a leb ma leb na nga fexe ba li ngay leb bu egsee direct ci sa activité na siy dem wante leb rek nit ñëpp a leb ma leb rek nga dem leb dikk denc sa armoire <noise> cxaaral ma def nii xaaral ma def naa dangay toog ba mu yàgg rek doo gis dara xaalis <breath> li ngay leb bala nga kaa leb boo xamee saytoo banque bi ba xam ko xoolal activité bi ngay def période bi ban ban heure laay jël jamono laay tàmbalee acti sa ma sa ma li ma war a def sama sumb ba kañ laa koy tàmbali <breath> ak kañ la war a jeex kon su may leb bor bi war naa xam ne man bu may bu fekkente ne maa ngi leb ma xam ne lii kat bu ma ko commencé octobre dina jeex dinaa dem a dem a demaat ba <hesitation> ay 3 mois wala 4 mois ma mën a def sama sama activité may door a jël xaalis boobu wante bu fekkee ne li nga may lebal nee nga yow kay ci 5 mois lay yem te man li may jël war naa cee ligéey ba juróom ñetti weer dama koy xool ci jigéen ñi nga xam ne dañuy yar ginaar yiy nen yi bu fekkente ne bor bi dañu laa lebal bor ne la juróomi weer lay am juróom benni weer lay am ngay def élévage ñu ne la juróom benni weer xam nga ginaar guy nen jamono bi nga koy yar ba ba muy nen dina am 5 mois

banque ba su ko defee la nga koy yoreloon ci bor doo ko mën fay moo tax toujours dangay càmbar banque bi wante boo càmbaree banque bi ba pare nga càmbar sa activité ñaata weer la mën a am bu ko borom banque bi nangoo nga ligéeyanteeg moom bu ko nanguwul nga seeti keneen ko xam ne moo mo mën

<blows air> Ibrahima defe naa ne loolu am na solo may fàttali numéro bi rek 33 la 967 43 00 16h tegal 44mn defe naa ne li fi <hesitation> Fatou Seye Ndiaye <hesitation> jot a wax <hesitation> tey jii ci wàllub <hesitation> <smacks lips> tënk wala boog su fekkee dafa am loo ciy yokk par rapport ak <hesitation> ci tomb bi mu nekkoon Ibrahima
waaw xam nga lim du ngeen ko xam waaye bala may àgg ci tënk bi rek dañu ne li mu wax noonu ak jafe-jafe yi ciy am yëpp tey jii moo waral ay kuréel taxaw di yeewu <hesitation> indi li énu tuddee ay mécanismes communautaires mécanisme communautaire lu mel ni que caisse yi keesu dëkk dëkkaan yi
avce yi
keesu avec yi ndax kees yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne nii tey jii jigéen ñi ñu ci bari jàpp nañu ne <hesitation> solution la ci problème mu crédit yi ak problème mu interet yeeg commission yeeg yu demee noonu ndax kat yow bu fekkee ne boo lebee la nga leb <hesitation> amul commission amul dara interet rek la am te interet ba nag yéen a koy séddoo moo tax ñoom itam ñu ñu rabttre ci ci ci ci ci ci mécanisme yooyu di xool naka laénuy fexee ba mu gën a gën a avancé <smacks lips> loolu nag wo man jàpp naa ne <hesitation> dama koy faral di wax <noise> dama ne man <hesitation> dafa am lu ma seetlu ndax <hesitation> su ma juumul premier diagnostique boo xam ne nii mos naa ko def ci microfinance 1994 laa ko def 1914 ba ma ko defee itam problème ya ma doon gis ci affaire u microfinance jigéen du ko doon jàmbat ba suñu jonn te <hesitation> jonn yàlla tey jii moom la ñuy <noise> jàmbat <smacks lips> mane kon man nag problème bi fan la nekk kon est ce que du problème bi du <hesitation> est ce que nit ñi la wala est ce que yoon wii microfinance rëdd moo adapté wul ak li xam ne nii mooy bëgg-bëggu askan wi est ce que kon jotul énu xoolaat suénu bopp seetaat yeneen i pexe yoo xam ne nii daañu ko da mooy gën ci nit ñi yaakaar naa loolu moo tax Etat bi indi ay yeneen mécanismes yoo xam ne dafa koy def waaye itam dafay baax itam lu mel ni que <hesitation> communes yi <hesitation> li ñu tuddee les fonds fonds de développement yi fond de développement local yi yooyu communes yi dañu ci war a réfléchir ànd ceeg kuréelu baykat yi seet naka lañu koy fexe pour mën a mën koo dekkal pour gën a dimbali pour gën a dimbali jigéen ñi ci biir kii bi ndax <hesitation> comme comme commune moom aussi la yàlla jox moom mu am <noise> possibilité <hesitation> pour <hesitation> mener ab développement ci goxam kuréel ba fa nekk ñëw moom day day ñëw gën koo jàppale rek kon moom itam war nay seet yan pexe lay mën a def ban lëkkaloo la mën a def ak ak ak kuréel yooyu pour gën a mën a dimbali jigéen ñi pour énu mën a accedé ci financements yoo xam ne financement yu yu yu am am solo lool ndax tey jii bonification yoo xam ne nii am na ci taux yi te <hesitation> Etat bi def ko tey jii am na lu muy jariñ par exemple lu mel ne DER tey